puulayiyogaa giyooba asay darobaassi goetees. daro ufayssiyaabay de'iyoode puulayiyoogaa asay daro erees. hegeekka daro ufayssiyaabay wozanaa meeciyaba. abbay giy puulayiya sohoy tana aybba ufaysiishsha.

Laa ayba malaaliyabee daro puulanchcha gidida ogiya bollan issi kaamiya yaa bawusu issinna haa yawusu issnniiyo xelliyode meray iita lo"ees xomppeekka daruwa xomppees, xelliyode heeray ayba ufayssiishsha?

Bootta gidida wolaytta keettay xeeliyode ayba lo'i. Ayo heeranikka dozatinne hara harabatikka deosona. Heeraykka salo meeray deiyoba gididi ayfiyawuka itta ufayses. Shemppanasika dassi gees.

darkko kattatuppe issuwaa gidida bootta tuummoy asaasi daaro qommo maaduwaa immees. xaallidikka hargiyaappe asaa pattees. ikka miyiyoo daro sawees. awu shiti diyiyaagekka daro ufayssees. taanikka a maanawu daro amottaayis.

xoosoo naau tohuwan utidaara, naa"u kushiya pude dentidaara yiilote ay ba shenetay ecceriyo gooppa. xeeliyodekka pala dagantawusu. xoosoo eceriyo goopite . beyessussim.

Pa"akka! barbbaree diyaagaa payya saaniyaan wottoogee ayba ufayssidee ya baggarakka afikkaadoyinne timaatimee hara hara miyoo kattay de'ees. xeelliyoodekka cuchchaa mitisees. laa odoppitte.

Cora maccaassay bootta meraynne zo"uwaara de'iyaa bullukuwaa gixxidi hemettidoosona. eta giddoppekka issina daronne puulanchchaa gididaaro, xeeliyoodekka ayfiyaa kumawus, ufaysaawus goopite!

Hadee wolayttan wogaa maayotuppe issuwa. Wolaytta asay ufayssaa wode hadiya maayidi toora oyiqqi gonddalliyaara guppi duriiddi bantta wogaa bonchchoosona. Qassikka ashuwa miiddi maattaa gosiyaara uyyiiddi bantta wogaa ubba wodekka ufayittiidi bonchchoosona.

Daro yelaga naati issippe uttidi pootuwa denddoosona. Etikka xeelliyo wode daro ufayittiiddinne miicciiddi doosona. Issi yelaga na"ay de'iyagee ayifiya geellayidi ayiba sheneyiishsha.